Abantwana basemaphandleni balayinele amanzi esibhorareni. Amanzi la aqakathekile ngoba bayawanatha, bayapheka ngawo, bayageza ngawo, bayawatsha ngawo njalo bayaklina izindlu ngawo.

Udokotela esibhedlela, uhlola umama ozithweleyo. Ulalelisisa inhliziyo yomntwana ukuthi itshaya njani. Umama ulele, akanyikinyeki ukwenzel' ukuthi angaphazamisi umsebenzi kadokotela.

Umongikazi esibhedlela uyahlola ukuthi imitshina le esetshenziswa ukuthi umuntu alulame masinya ibekwe kahle yini njalo isebenza kuhle yini.

Amaphilisi ngawokuncedisa labo abangezwa kuhle emzimbeni ngokuhamba ayekulwa lesifo sonaleso esiyabe sihlukumeza umzimba womuntu asiqede, aqede futhi lenhlungu eziyabe ziziwa ngumzimba womuntu.